Ahh Sa’adda gaskiya mu ke girbi mai yawa wanda mu ke girmamawa shine wanda suka taimaka mana akwai wanda ya taimake ka wajen wanda suka taimake mu su ka taimake mu wajen wajen kaman yin wannan shuka da kuma wajen kula ko ince da wannan shuka da kuma waɗanda suke bamu kaman suka baka suka ba da sa suka baka shawara wajen wajen dabaran da zaka yi wannan wajen dabarun da zaka bi kafin wajen yin wannan wajen yin wannan shukan amfanin gonan da har ta ta girma tayi yawa kake girbewa sannan akwai kaman shaguna da ka kanje ka siye kila maganin kwari ko taki zaka zo ka sa wa su dauki me kyau me inganci wanda zai yi maka zai kashe idan maganin kwari ne ne zasu baka me kyau me inganci wanda zai kashe maka kwari su hana baza su lalata maka amfanin gona ba taki ma zasu baka me kyau wanda zaka zo wanda zai zai ma amfanin gonan ka aiki ta tashi tayi tayi tayi inganci ta yi yabanya ta yi yaya me yawa Toh Gaskiya waɗannan suna daya daga cikin waɗanda ke girmamawa kaman ace mutum kuma yana da ya'ya a ga ya'yan shi ubane da ya'ya ko ƙannai duk zasu na zuwa suna mai wannan aikin gona waɗanda suka zo zasu zo zasu taya shi wurin yin girbe wannan amfanin gonan toh duk suna daga cikin nau’ikan mutanen da mu ke girma da ake girmawa a lokacin da ake girbin amfanin gona me yawa sabida in ka kalli yawan amfanin gonan zaka ga ai inda kai kadai ne ba zaka iya yi ba gashi yayi amma kuma da yake su tatattaimaka sosai toh kaga suna daya daga cikin mutanen da muke girmamawa gaskiya

um akwai abubuwan anfani gona kakanni daya wuce kimamu sosai abubuwan sunada yawa kaga kaman zamu iya zaka iya sa akwai gero kaga gero abune wanda kakanni suka tashi tun a tuni suna anfani dashi kuma abune wanda yake takimamu sosan gaske Sannan akwai masara shima masara abune wanda kakanni suke suke nomashi wanda yawuce kimamu sosai gaski Kuma haka ana anfani da masara gurin yin tuwo gurin yin tuwo ko fate ko dambu Kaga abune wanda ake anfani dashi wurin ci sannan kuma ana iya amfani da masara gurin yin abinci kaji turawa Ana anfani dashi nan kamfanoni suna sarrafashi gurin yin Ayi garin tuwo asashi a leda a zamanantar dashi dakuma abune wanda tun zamani kakanni suke nomashi yana kuma sa kima sosai hakanan Hakanan hakanan idan kasa kaman irin gauta gautan ɗaci ko gautan ƴalo Abune shima wanda shima yawuce kimar kakanni mu sana'a Kakanni suna nomashi sosan gaski Hakanan idan ka sami riɗi shima da aiya abune wanda kakanni suke nomashi sosai Akwai abubuwa da kakanni suke nomashi da yakeda mahimmanci da kima Wanda Yakamata kuma mutane su tsiya kware gurin noma waɗanda abubuwa da kakanni suke nomawa tini nomawa tin ada sabida ƙimashi dakuma dakuma saboda yanada kima sosan gaski ahtoh gaskiya kaga kaman yanda yanda su gero su dawa masara shinkafa duk abubuwan nomane wanda kakanni suna iya nomashi sosai Tun a kuma abune wanda yake yanada ƙima sosan gaski gasu kabejinan ma da latas su tumatir su tattasai dukka duk abubuwa ne da kakanni suke nomashi

shukan anfanin gona kakani yana girmama a kakanni ne ta ɓangaren yanda kakanni kananimu suka suke gudanar da yanayin yanayin shukan dakula da shi anfanin gonan uhm kaga kakani idan suka shuka masara zakaga suna kulada wannan masara sosai gurin Gurin yin mashi noma akai-akai wajen ganin ciyawa bata taru acikinshi ba sannan suna kula dashi sosai wajan um wajan samashi taki sosai sabida gudun kada ya samu matsala yaƙone Yaƙone dadai wasu abubuwa da zasufaru dashi Sannan suna kula dashi wajan samashi ma magani gudun kada kwari su kamashi kama mishi to haka wannan kula dashi da sukeyi shine kisa wannan anfani gona yana girmama yana girmama sosai harya yatsaya asamu abinda aki so Toh kaga in ba'a kula dashi bayanda za'a yi ya girmama to su kakani gaskiya suna tsayuwa sosai suna kula da amfani gona sosai i suna kula da amfani gona sosai kaman gurin yin noman rani gunyin noman rani ne zakaga kakani suna jurewa su tsaya wajan kulawa dayin ban-ruwa Wajan yin ban-ruwa da kulada wannan wani shuka da duk wani anfani gona da suka dasashi suna tsayuwa suna tsayuwa sosai suna kula dashi Kuma kaga komai ba kakanni ba irin na zamani ne ba. Zakaga huɗa ada kakanni da kansu suke yi duk wani abu zaka? Kansu suke tsayuwa suyi bakaman yanzu dayake akwai kamar motocin tractor gurin yin huɗa da kaftu da sauransu ba A'a su kakanni dakansu suke wannan abu Zakaga abun da mota zataye ada su kakanni dakansu suke yinshi da hannu To kaga tanan ne abu gaskiya abubuwan ya girmama ya bambanta

Akwai ganyyayyaki dayawa wanda suke amfani wajen jinyan dabbobi sosai??? Akwai ganyayyaki irin su tsabara, ganyen magarya. Akwai ganyayyaki da dama kaga kamar ganyen tsabara ganye ne wanda yake ana amfani da shi wajen? kula da lafiyan dabbobi a kaman akwai ganyen maɗaci ma shima ana amfani da shi wurin kula da lafiyan dabbobi akwai ganyen garahuni um Ganyen garahuni ma an rantse da shi? wajen kula da lafiyan dabbobi wanda in kana kula da su da wannan ganye suna ƙara samun lafiya? da kuzari wanda kuma kaga kula da lafiyar dabobbi abu ne wanda yake in baka kula da lafiya su baza su sai kaga an samu matsala ma saun mutu? ko sun rame ba sa girma dabbobi in ba sa girma baza su ka ga ai ba wani amfanin kiwon ma to amma in kana amfani da wa'innan ana amfani da wa'innan ganyoyin sosai wajen? kula da lafiyan dabbobi Akwai ganyayyaki ga su nan da dama kamar su? ganyen dirimi ne shima? ana amfani da shi wurin kula da lafiyan dabobbi ga ganyayyaki nan sosai wanda ake ana rantsuwa da su? wurin kula da lafiyan? dabbobi sosai kamar su duk ga su nan ganyen alayyaho ne ganyen dirimi ne, ganeyn tsabara duk ga ganyayyaki duk ana bada su wajen kula da lafiyan dabbobi um toh gaskiya kuma ya kamata mutaneum su tsaya wajen kula da lafiyan dabbobin su sosai don kula da lafiyan su.

um Mun ko ga amfani da ganyayyakin gida ne wajen kula da lafiyan dabobbi ta yadda ta ɓangaren a gurin kakannin mu da iyayen mu da muka taso muka ga? suna yi kaman? idan dabba na ciwon ciki kaman kaji in suna fama da kashi? farin kashi haka akan samu akwai wani ganye a jikin ganeyn garahuni wanda ana ce ma ganyen ganeyn garahuni akan same shi sai a samu ganyen shi sai a daddaka shi a zuba a ruwa ana ba ma? wa'innan kaji suna sha haka ma kaman awaki shima akan su wannan ganye? shima a daddaka shi a daddaka shi a jiƙa shi a ruwa shima ana ba su haka kaman ganyen shuwaka ana amfani da ganyen shuwaka shima? wajen wanko cikin dabbobi kaman shanu akan amfani da shuwa a sa mishi a ruwa? ya wanke mai ciki? kama ma doki shima ana amfani da ganyen shuwaka shima wajen a jiƙa shi sai a a ɗura mishi a ciki ya kan wanke mishi ciki?? Mun koya ne a gun yanda muka taso muka kakannin mu da iyaye suna amfani da wa'innan ganyayyaki toh mukan tsaya a gurin muna ganin yanda suke ba ma wa'innan dabbobi wa'innan ganyayyaki da yanda suke amfani da shi wajen? ba ma wa'innan dabbobi zasu riƙa cewa wannan ganye kaza yana maganin kaza, wanna yana maganin kaza kaza ganyen kaza yana maganin kaza to a haka a haka a haka muna tsayuwa duk in za a ba wa wa'innan dabbobi zamu tsaya a gurin muna kallo a haka muka koyi yanda ake amfani

Mafi ingancin ganyayyakin da muke amfani da shi na gida wajen kula da lafiyar dabbobi shine kaga ganyayyaki kaman ganyen shuwaka mafi inganci nw wanda ake amfani da shi wajen kula da ciwon ciki na dabbobi in suna ciwon ciki kuma kaga ganyayyaki abu ne wanda yake shi kanshi magunguna na zamani a jikin ganyayyaki? da ganyayyaki akan ganyayyaki ne ake sarrafawa ana yin magungunan da su kawai dai? zamani ne ya? ya bambanta? da ganyayyaki da magunguna na zamani kaga kuma mafi inganci shi ganyayyakin? dabbobi yawanci?? suna cin? ganyayyaki sosai to mafi inganci gaskiya yana da sauƙi sosai wajen basu wa'innan ganayyayki na gida wajen kula da lafiyan su? to abu negaskiya mai mafi inganci shine ana amfani da ganyayyakin yana kuma magani sosai yana kuma magani don kula da lafiyan dabbobi don kula da lafiyan dabbobin to abu ne mai inganci sosai kula da kuma lafiyan dabbobi in ba ka kula da lafiyan dabbobi kaga za su mutu za su iya su mutu ka ga an yi asara to mafi inganci shine ka tsaya ka san ganyayyakin masu amfani don ka riƙa amfani da su wajen kula da lafiyan wa'innan dabbobi? abu mai inganci shiyasa ake amfani da su kenan sabidda shi kanshi magunguna na zamani da ganyayyaki ake? sarrafawa ana ana yin wa'innan magunguna kaga abu ne mai inganci sosai

um Gayyanyenki na gida na sa waje dadi sosai wajen ikon kula da dabbobin mu da gurin ikon kula da dabbobi abu ne wanda idan abu ne wanda zakaje zaka samo shi cikin sauki cikin sauki zaka je ka samo shi kazo kayi amfani da shi kazo kayi amfani da shi wajen kula da dabbobin ka toh abune wanda muna jindadi sosai wajen ikon amfani da shi wanda wanda in kana amfani da shi dabbobin ka sazu samu lafiya zasu samu lafiya zasuyi girman da ko siyar wa ka je yi za'a gansu cikin koshi za'a gansu sun koshi naman su yayi kyau naman su yayi kyau sosai toh wannan mun jin daɗi muna jin daɗi sosai muna jin daɗi da iko sosai wajen ire-iren wajen amfani da da gayyenyaki na gida don kula da lafiyan dabbobi dan kula da lafiyan dabbabobin mu abun yana farnta mana rai sosai muna jin daɗi sosai in muka ga yanda aka aka ga dabbobin waɗanan dadbbobi in aka gansu cikin koshin lafiya zaka gansu cikin koshin lafiya a yi sha'awan ko siya ne ko da yanka naman ne za ayi mutum zai yi sha'awan ya yanka ya ci saboda ya gansu saboda zai gansu da da koshi da kuma lafiya saboda kaga in dabba bata da lafiya wasu ma basa iya yanka ta su ci naman saboda wannan rashin lafiyan amma ko in tana da lafiya zaka kaga zasu zasu yanka a ci wannan naman toh muna jind daɗi da iko soasi wajen amfani da wadannan gayyenyaki dan lafiyan dabbobin mu muna jin daɗi sosai muna da ikon da iko wan ganin yadda ake jin daɗin in an ga wadannan dabbobi

gayen gida da muke so manoma su kara sani dan kula da dan kula da dabbobi na gida shine kaman gayen kaman gayen shuwaka ganye ne da yakamata manoma manoma su sanshi kara sanin shi sosai saboda yana da yana da amfani sosai wajen kula da yana da amfani sosai wajen kula da dabbobi na gida kaga in suka sanshi zasu ring amfani da shi kuma sau ringa kula da shi sosai saboda amfanin nashi kaga in ko basu san amfanin shi ba in sun ganshi a gona manomi ko ya ganshi a gona kawai zai cire shi ne zai dauke shi a abun banza toh muna kira da abinda karin bayanin anan shine manoma su ringa su ringa bincikan su bincika su san amfanin gayyenyaki na gida sosai wanda suke wanda ake suke wanda suke karama dabbobi lafiya dansu dan su cigaba da dan a ringa kula dan cigaba da kula dashi sosai yakamata manoma suyi kokari su kara san waddanan bayyayyaki sosai kaman gayyenyaki dayawa ga su nan irin su gayyen sabara gayen shuwaka gayen gauva gayen gauva um ga su nan dai da sauran gayyenyaki wanda ya kamata manoma su san su soasi su san su su san su saboda amfanin da suke da shi wajen kula da dabbobi na dabbobi na yakamata manoma su su sanshi sosai su kara sanin shi sosai sabida sabida matuƙar amfanin da suke dashi wajen kula da sabuda matuƙar amfani da suke dashi wajen kula da dabbobi na na gida kuma kaga kula da dabbobi abune wanda

um shi ƙamsin ganye yayin ganyen da yake ganyen yayin tsaftace kasa wa yayin da ake ƙona shi um wani ganyen zaka ji shi yana ƙauri zaka ji yana ƙauri a hancin ka zaka ji shi yana ƙauri sosai um wani kuma zaka ji shi yana wani kamshi ne haka kaman na turare haka wani haka zaka ji yana wannan ƙamshi to ƙamshin su bai zuwa daya gaskiya ya kan banbanta wani zaka ji shi kamshin mai irin shiga hanci makogwaro ne kamshin shi zaka ji kamsin shi babu dadi wani kuma zaka ji kamshin shi um akwai dadi ba mai damun mutane bane, mutane bane wani kuma kanshin na shi zaka ji kamshin mai damun mutane ne zai ringa kauri ne zai ringa kauri sosai kaman ganyen, ganyen guiba in ana kona shi zaka ji shi yana kauri ne sosai yana kauri sosai kaman ganyen ayaba in ana ƙona shi kuma zaka ji shi shi ma yana yana wani dan kamshi kamshi a hanci toh, kamshin su ya bambanta zaka ji ba iri daya bane ganyeyyakin suna da dama wanda zaka ji zaka ji wani da kamshi wani da ƙauri um haka suke, wani kuma kanshin shi yana mai shiga makogwaro wani yana damun mutane wani kuma kaurin baya damun mutane, akwai yanayin ganyen da in kazo ka kona shi cikin mutane zaka ga gurin ma bazai zaunu ba sabida kamshin shi babu dadi yana kauri, wani kuma zaka kona shi ma a cikin mutane ba tare da mutane sun damu ba saboda kanshin shi yana da kamshi mai dadi baya kuma, sabida zaka ji kamshin shi mai a hanci zaka ji kanshi ne wanda ba mai damun mutane ba baya wari, wani kuma zaka ji yana wari, kauri yana wari, yana kauri.

Motsin dake tasowa a lokacin da muke kallon hayaƘin ganyenda ke tasowa um motsi ne wanda zakaga hayaƘi ya taso ya tiƘaƘo sosai ya taso wanda hayaƙin ze iya ze rufe maka ido ido zakaga baka iya ganin komai sannan wannan motsin hayaƙi ne zakaga ya taso yana tahowa ze tirniƙe ze tirniƘe guri ze tuƘuƘin shi ze rufe guri inka shaƘeshi da yawa ze sa mutum zakaji yana maƘogaron shi ya sarƘe yana mutum kaji yana tari haka, mutum na tari maƘogaron shi ya sarƘa fe ya sarƘafe saboda wannan motsin hayaƘi ya taso ya sannan in ya shiga haka nan in ya shiga ido tuƘuƘinshi ze sa mutum yaji a idon shi zakaga yasa idon mutum na hawaye tsabar wannan motsin turniƘin hayaƘi da wannan ganye da ake Ƙonawa da ya taso wannan motsin shine zakaga hayaƘi ne ze tashi, ze tashi ze turniƘe ze tashi ze yawo se ya riƘa ze bi ,yanabin iska yana sama yana bin iska, yana bin iska yana bin iska to in ka tsaya kusa dashi in kana kusa da kusa da gurin ne motsin shi tuƘuƘinshi da motsin shi daya taso ze iya saka ze shaƘe maka maƘogaro ze shaƘemaka maƘogaro kaji ya sarƘafe maka numfashi kaji mutum na tari yanda kasan ze ze mutu, saboda tsabar wannan motsin tuƘuƘi na hayaƘi da ya taso ya shaƘe shi haka nan in ya taso ze shaƘe shi a ze iya sashi idon shi zaka ga ze idon mutum yay jajazir idon mutum yay ja yay ja sabida wannan tuƘuƘin hayaƘi har yasa idonma ya riƘa hawaye duk sabidda wannan tuƘuƘin duk sabidda wannan tuƘuƘin hayaƘi.

shi wannan motsin hayaƘi dake tasowa yayin da ake Ƙona ganyayyaki a motsine wanda zaka ga hayaƘin zakaga yana yana tirniƘowa, yana tiniƘowa yana tirniƘowa yana tashi yana yana tuƘuƘi yana tuƘuƘi, motsine wanda zakaga wannan hayakin wanda in ya taso ya shigo cikin jama,a ze iya haifarma mutane da wani cuta to gaskiya Ƙona shima be kamata ace ana Ƙona wannan ganyayyaki a inda mutane suke ba sabidda gudun kar ya haifar musu da wani cuta, ko wani cutan tinda hayaƘi ne wanda zaka ga ya tas, motsinshi ya taso ya tirniƘe guri, ya tirniƘe gurinnan hayaƘi ya tirniƘe guri wanda idan motsin ya taso ya tirniƘe guri in mutum na gurin ze iya ,inya sharma mutum maƘogaro zes ze sarƘafema mutum maƘogaro kaji mutum na numfashi yana ƘaƘari motsine wanda be kamata ace yana mutane suna tsayuwa a kusa dashi ba sabidda mostine wanda ze taso ze tirniƘo zaka motsin shi yana ta yana tashi yana bin iska, yana bin iska yana tashi yana bin iska yana bin gurare yana bin gurare kuma wanda wannan motsin hayaƘin zaka ganshi ze taso ne a baƘi ya tirniƘo ya taso a baƘi to yana motsi yana ,motsi yana tafiya in yana sama yana bin iska sekaga yana bin iska ,iska yana yana tafiya yana tafiya shi wannan hayaƘi ze yakan tashine a hankali a hankali, zaka ga yana tashi yana tuƘuƘi yana tashi yana tuƘuƘi yan bin gurare yana bin gurare baƘin hayaki, wani zakaga hayakin nan baƘi zaka ganshi ya taso yana bin guri yana tirniƘe gurare

ah ta hanyan da nayi imani kona ganye yana anfanar da yana anfanarwa, bama ga, gona ba, har ga mulalli shine ka ga ko aa a cikin a cikin muhalli in aka kona ganye ah wan nan kona ganye, wan nan, hayakin ganye, yana anfani wajen kashe wajen kashe, wasu kwari kwari dake yawo ah cikin muhalli cikin muhalli, yana kashesu wannan wan nan ganyen hayakin ganye, da aka kona yana kashe wayan nan kwari kaman kaman sauro kaga sauro abu ne wanda acikin muhalli sauro naa na takura na hana mutane bacci sosai i dan sauro ya cicciji mutun mutun na kamuwa da maleria taipot maleria, taipot duka sauro na sauro na idan sauro ya cicciji, mutun ya na sa mutun ya kamu da wayan nan cutittika mutun ya kamu da wayan nan cutittika ka ga kuma, ganye ah hayaki yana kashe wayan nan sauro, to kaga kona wannan ganye ah irin ba a gona kadai ba hayakin shi idan ya tashi yana kashe wayan nan sauro yana kashe wayan sauro ka ga in ya kashe su, to ka ga ko anan ya am zai anfani al'umma sabi da wayan nan sauro ba za su shiga in da mutane suke su cicjijesuba bawai sai a cikin daki, zaa kona wayan nan ganyen ba a a waje, tunda ka ga sauro kaman maguda nan inda dan ruwa yake hucewa ko kwata duk a nan sauro da ga nan sauro suke tasowa to ka ga in an sa an au na kona wan nan ganyen hayakin shi ya ta so ya bi guri hayakin shi da warin wani da ga wan nan ganye zai sa wa yan nan sauro duk za su za su mutu to ka ga ya amafani ka ga ko anan ko a nan yayi amfani wajen kashe abubuwan da ke cutar da mutane a muhallin su to gaskiya ta nan yana amfani sosai

fa'idan karin shukan anfanin gona tare shine ah wan nan anfanin gona in an shuka su tare da suu tashi tare da su girma ma tare da su tashi a tare da su girma a tare za kuma suyi zaa cire suu lokaci guda duka, ah a tare ga da su girma lokaci guda, duka zaa cire su ah lokaci guda duka a tare kuma kuma ko sa taki ne duka zaa sa taki a lokaci guda ahh a tare za a sa taki a lokaci guda, a a tare duka saka makon idan daa shuka, sakamakon in baa shuka su tareba zaka tatda zaka yi, samun wan nan ta fi to ta fi wannan girma wani ya fito yafi wani girma san nan kuma zaka iya tadda wannan lokacin da ya kai asa taki lokacin da ya kai asa taki kuma wan can be kai a sa taki ba sabi da ba a tare a ka baa tare a ka shuka su ba amma amma in aka shukasu ko a tare ka ga zasu tashi a tare za su tashi a tare za a sa mu su taki a tare, ana musu noma a tare in sun yi za a cire su za a cire su in sunyi ne, zaa ciresu, a tare za a cire wan nan shuka a tare amma ko in ba a, shuka ba ba a sa ba a taru aka shuka su ba taru aka shuka su ba kaga asu iya zai iya yihuwa, zai daka ga wanda aka fara wanda aka fara shukawa ya riga yayi shi kuma wanda ba a shukasu a tarenba be riga be riga yayi ba bai yi ba to amma in ko aka, shuka su a tare za a za su tashi za su girma a tare za a za a girbe su, a tare a cire wannan anfanin gona tare amma ko in ba a shuka su a tareba, ba yadda za a yi a cire su a tare ba yadda zaayi a cire su a tare, za a iya samun wani ya fi wani a wani bangaren da aka shuka, a ka fara shukawa yayi, bangaren da ba a suka a tareba bai yiba to amma in ko aka shuka a tare duka suna tafiya a lokaci daya a tare zaka ga za su yi a lokaci guda a lokaci guda a lokaci guda a tare to fa'idan gaskiya shukasu, a tare ke nan, za a cire su, lokaci guda a tare

shi tsarin shuka zai iya shafan shafan lafiyan anfanin gona ta fuskan ta fuskan i don an riga an shuka wannan, wannan ya riga ya ya fito ya girma sai kuma aka zo aka kara shuka wani a gurin shi to sakamakon shi ya riga ya fito ya riga yaa an shuka shi ya fito zai kasan ce a lokacin yana son ya samuu space din da zai tashi ya girma to in kuma aka to in kuma ka zo aka akaa kara wani ka ga alokacin da shin ko yake girma shi kuma wanda aka zo a ka kara shukawa a lokacin yakee fara fitowa fitowa shima yake ne yakee mikewa yakee girma gaskiya wannan zai iya takuwa maa wanda aka aka faraa shukawa ta fuskar gurun tashi ya yi girma da da ya girma san nan idan ana so zaa yi noma wan nan ciyawa tafitowa fitowa wannan wanda akafara shukawa kuma ana so a yi noma ga kuma wanjacan riga yafara fitowa yanna karamin bai girma ba kaga bayanda za'ayi sai za'a iya cewa za'a h akura abari wancen yayi girma sannan a zo ayi noma to da zai shafii lafiyan zai zamana ya shafi lafiayan wanchan ciyawan ya riga ya bi ya taso har nai ma wancan wanda aka fara shukawa shuka wa illa sakamakon ba a yi mai wannan noman ba haka nan ta fuskan sa taki zaa iya cewa aa bari a bari tunda an shuka wannan a an kara shuka wani, bari a bari wanda aka kara shukawa ya taso ya fito sai a a hada a sa wannan taki gaba daya to kaga shima wan nan rashin sa wa wannan taki zai shafi lafiyan wan nan shuka zan shafi lafiyan wan nan shuka a to gaskiya kara shuka, yana sa yana shafan lafiyan shuka sosai ya kamata a rinka hakuri in an riga an shuka, kar a kara shukawa, a bari wanda aka shuka din a kula dashi, a kwara shi, ta fiskan noma da sa taki in yayi an cire sai a kara shuka wani

ah??? labarin da aka bamu akan shukan kari shine shi shukan kari shuka ne wanda ake yinshi ake yinshi sakamakon kila sakamakon in an riga anyi anyi shuka sai aka shuka bai fito sosaiba bai fito sosaiba to sai a zo, sai aa kara shukawa ko kuma in anyi shukan wani barin ya fito sosai wani barin bai fito sosai ba sai a zo a a kara a kara shuka shi sai ya fito to san nan kuma ana kara yin shukanne idan wanda aka shuka bai fito ba ko kuma a, a bai fito ba, yadda ake so ya fito ba ko bai fito ba yadda ake so yaa ya fito ba to shine sai a zo to shine sai azo sai a kara sai a kara wannan, shuka, kaman shinkafa in aka shukata in ta fito to sai bai fito yadda yakamata ba ana iya to a zo a kara shuka ta ko kuma in ta riga ta, girma ne akan je akan yi wani abu da ake ceami dashe sai aje sai a samu shi kuma wani kila nashi ta fito tayi yawa, ana so a raje ta sai aje sai a ciroshi in aka ciroshi sai ka zo sai ka daddasa sai ka kara, sai kayi, kari anan, sai kayi karin sai ka daddasa ka daddashi a inda bai bai fito ba inda basu fito ba a cikin wannan guri sai ka zo sai ka karkara sai ka zo ka karkara, ka daddasa to yana daya daga cikin ilimin da muka samu, akan shukan kari shine dashe kaga in ya riga ya girma, a madadin ka kuma shuka, kafin ya fito aikine a sai kaje ka samu wanda an riga da an shuka ta girma in aka ciro shi sai kazo sai kayi kari a inda kake so ka kara ka dasa shi za ta tashi kaga in ta zamo ta tashi kaga zai zo ya tashi daidai da wanda an riga an an riga an shuka ne daga cikin ilimin da muka?

A hanyoyin da muka yi imani cewa dasa zai iya dashen dasa dasa dashe, dasha abu zai iya kaho zai iya maganin tsutittika da kuma cutittika da kuma inganta muhalli, shine kaman dasa bishiyoyi a cikin muhalli. Abu ne wanda abu ne wanda yake ya na maganin cutitiika da kuma kara lafiya ga mulalli da mulalli da mulalli ga mulalli. Kaman ta fuskan bayar da iska, kaga rashin samun rashin iska a muhalli abu ne wanda yake ya na haifan, ya na kaho ya na faifa da cutittika iri iri kaman rashin iska a guri. Ana samun musayen musayen nifashi ya kan iya idan yakan haifad da cutar tari ko su amai amai da akan kuma ana samun matsala a samu tsutan sankarau a a wannan mulalli sabi da rashin iska. Idan zafi yayi yawa in zafi yayi yawa, rashin iska ana samun um tsutan sankarau a mulalli amma kaga idan akwai dashe dashen bishiyoyi bishiya iska na kadawa bishiya iska na kadawa, wannan kadawan da iska keyi wannan bishiyan ta na bada ta na bada iska. Ka ga za ta rinƙa ba da iska, ka ga za ta rinka bada iska a wadannan, a cikin mulalli. To a cikin mulalli wanda shine zai rage zai rage za samu sauƙi wajen samun, wajen iska na kadawa a guri za'a iya samun sauƙin wannan cutitika sakamakon iska na kadawa a wannan huri. Amma inda iska bai kadawa a hurin kuma ba bishiyoyin to za ka ga gurin zai, za ka ji zafin gurin gaskiya yayi yawa, san nan kuma dasa bishiyoyi ya na ya na ya na ka ya na ya na ya na kare mulalli daga daga faɗawa zai zayan zai zayan ƙasa ya na kare mulalli daga faɗawa zai zayan ƙasa to gaskiya ya na da amfani a rinka dasa bishiyoyi mulalli sosai sabi da gudun ƙarin gudun faɗawa ire iren kako zai zayen ƙasa zai zayen ƙasa da rashin samun iska a guri da sauran abubuwa duka makamantan wadannan cikin muhalli.

Daga cikin kayayyakin aikin gona da aka muka akaɗe ƙera a gida akwai fatanya Fantanya ana amfani da shi a gona abune wanda ake ƙera shi za’a samu ƙarfe a sa shi a wuta a buga shi ya bude sannan a samu sannan koda an huda shi za’a huda shi amfani da wannan fatanya wurin yin wurin yin noma ana amfani akan samu ƙarfe ne in an samu ƙarfe sai a sa shi a wuta za’a Koɗa bakin shi a fitar mashi da kai sannan in an fitar da kai sai a samu ice in an samu ice za’a za’a sassaka ice ne in an sassaka ice zaa fitar mashi da kotan shi in an fitar mashi da kota shine sai a hada shi in an hada shi ana amfani da fatanya a gona da a gona sosai ana amfani da shi wajen yin noma In gona ta yi ciyawa da shi ne ake yin ake yin noma ana ake cire wadannan ciyawa sannan ana amfani da shi gurin yin shuka za’a sa shi a sara kasa sai a sa zuba kwayan da za’a shuka a a rufe sannan ana amfani da shi wurin cire idan kaman an shuka masara Toh an shuka ta ta yi zaa sare ta ana amfani da fatanya wurin sare wannan wannan amfanin gona kaman dawa kaman dawa ko masara ko gero waken suya duk ana amfani da ko waken suya ko waken gida duk ana amfani da fatanya wajen sare shi wajen sare shi sannan akwai garma garma ma abune ne wanda ake hada shi wanda ake ƙera shi Shima da ƙarfe ne a samu ice a sassaka Shima a huda shi a sa a Ana amfani da garma wajen yin huɗa huɗan da akeyi in za’ayi shuka kaman in za’a shuka doya dankali za’a shuka doya ko dankali ko masara ko dawa ko gero ko waken suya ko waken gida duk kafin a shuka su sai anyi kwiya anyi kwiya an tara kasa to da shi ne ake irin wannan kwiya sannan akwai lauje lauje Shima abune da ake hada shi shi ma ana amfani da shi a gona wurin yin girbi kaman yankan shinkafa yankan alkama yanke kan dawa ko kan gero duk ana amfani da lauje wajen yin shi kuma shima abune wanda yake ana ƙera shi ne a gida sannan akwai akwai abubuwa da dama wa’inda duk ake amfani dasu ahh gona sosai amfani da su ahh gona sosai kaman anzo in amfanin gona yayi in anyi girbi ana amfani da kaman irin kwalla da ake ƙerawa ana amfani dashi wajen sheke wannan amfanin gona da da aka girbe akwai matankadi duk ana amfani da shi wajen shukan wannan amfanin gona da da aka sare kuma duka abune wanda sai da su in ba su aikin gona baya yiwuwa abune wanda ana amfani da su a gona sosai sannan bangaren fatanya ka ga ana noman ana noman shinkafa da shi ana noman masara ana noman alkama ana noman gyada da shi ana noman noman albasa ana noman tumatur ana noman tattasai ana noman Tattasai da shi ana noman abubuwa dai da ana noman abubuwa da dama ana noman abubuwa da dama duk da ana noman abubuwa da dama duk da shi ba sansanin abubuwa masu yawan gaske su alaiyahu ne su albasa su tattasai su tumatur duka duk ana amfani dasu wajen yin wannan noma amma?? shi abune wanda dole sai da shi ake amfani dole sai a rinƙa yin noma sannan amfanin gona zata samu tayi yanda ya kamata t girma sosai ta ɗanyi kyau baa samu in in ba'a noma baza ta

a sosai akwai kayakin aiki na gida da shago take sharo kan aikin noma so san gaske akwai so kayaki iri-iri, daban-daban da akwai su kaman ta barayin ta barayin gyara amfanin gona a na amfani da kwanuka kwanuka manyan kwanuka wajen sheke wajen sheke wa inanu amfnin gona kaman shinkafa in an gyaɗe shinkafa a na sammun shibi a cikin ta ka ga dole a na sheke shi a na tsisike wanan sheƙe a cire shi toh a na amfani da kwanuka na gida da abun sheka wajen gyara kaman wannan shinkafa hakka shi ma, alkama dukka a na amfani da waƴannan kaya gurin gyara shi haka nan kaman masara shima a na sheƙe shi a na sheƙe shi a na amfani da kwanuka na gida?? kaman albasa ma ana amfani da kayan aikin gida kaman wuka wajen dase wannan lawashin albasa ana amfani da wuka a na dase shi a na so a saida shi ba tare da wannan lawashi ba toh a na amfani da wuka na aikin gida ana dadase wannan lawashi haka nan kaman shi ma tumatur a na so a busar dashi ana zuwa zaa iya zaa zo da shi gida a samu kwayan kayakin gida da ake aiki dashi kaman kwanu za'a zuba shi aka samu kayan da ake aiki a gida a na a na, a na yayanka wannan tumatur a samu buhu, a nan gida ko kwanu a zuba shi a zuba shi, a shanya shi ya? busar dashi ka ga, waƴannan dukka kayan kwanuka su na da, su na taimakawa wajen aikin gona sosai sun taimaka mun sosai sun taimaka mun sosai wajen aikin aikin gona wajen su saka da cire gyara amfanin gona in yayi a lokacin da aka girbe shi? wajen gyara waƴannan amfani gonada ka gan in ba shi kuwa in ba ka dashi a gida? dole sai ka je ka nemo koko ka je kasuwa ka siyo ka, amma ko in ka na da su a gida za ka je gida ne kawai ka dauko su ka je da shi in a gida ne za ka yi? kawai za ka yi in a gida ne za ka yi, za ka bar wannan amfanin gona sai ka yi za ko zo da shi gida sai ka yi aikin a gida in kuma a gona za ka yi, za ka kwashi waƴannan kaya daga kamu in su waƴannan kwanukan za ka kwashe su ka je da su gonan ka aikin dashi a gona, ka ga abun ne wanda a nan ya tai kayan aikin gida ka ga sun taimaka wajen gyara waje gyara wannan amfanin gona wannan? su taimaka wajen gyara wannan amfanin gona sosai sosai da gaske wanda in da ba ka dashi a gida ba yanda zaa yi ka sama ko sai ka je aro watakilla ma in ka je aro ma wanni ba dole ba ne ya ba ka ba dole ba ne ya ba ka ko kuma in ko, imma ba ka samu aro ba dole ka je ka tsiyo toh abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutane gaskiya su na tsiyan irin shi su na ijewa a gida sabida yau da gobe su na siya su na ijewa a gida yau da gobe taimaka ma su nan zai taimaka massu wajen aikin wannan gona ya na da kyau ya na da kyau a ce in mutum ya saya ya rika ije su sakamakkon yau da gobe dole mutum zai bukkata abinda zai yi aiki da shi ba tare da ya ja ya nemo aro ba

Kayan da mu ka ƙera na aikin gona na gaskiya mu na matakar jin dadin shi a matsayin mu, a matsayin mutum na manomi kuma musamman mara, mara karfi wato wannan, haya da ƙera a gida zai matakar taimaka mi shi wajen saukakka matakar saukakka ma mutum wajen aiwatar da aikin gonan shi a tare da samun ba tare da samun tangar da ko sai kuwa sun gudanar da wannan aikin na ba Da idan mutum ya na da, ya shera kayan shi, ka ga zai dauka kawai amfani dashi ba tare da a madaɗin a ce ba yi da shi ka ga in ba yi, mutum ba yi da shi kuma sai mutum ba mai aiki ba sai da kudn da zai tsiya, ka ga ba zai yi yar gudanar da wannan aikin gona ba ko kuma a'ah zai aro zai rka zuwa yayi ba dole ba ne in yaje aron wannan kayan aikin gona a bashi wani ma in ya bi wani in ya ba shi yau gobe ko ya koma ba zai ba shi ba ba zai ba shi ba kuma ko da amma ba shi aron, ba zai sammu ba zai sammu ya tsaya ya aikin shi yanda ya kamata ba sabida aro a ka ba shi, ya na za Allah Allah ya dan tabba abun da ya tabba ya je ya mayar ma wanda ya ba shi aro sakamakkon ku, ka ga idan mutum ya gera abin shi, na shi ne idan mutum ya gera abin shi, na shi ne, zai tsaya, zai zai aiki, zai aiki da abinshi ba'a tare da ba'a fargaba ko akwai zai dadde ya na aiki da abinshi ba tare da wani fargaba fargaba, ko wanni sha'e ba kuma ka ga abu ne wanda zai ji dadin sh sosai duk sanda ya ga dama zai dauki abinshi ya je yayi aiki da shi duk san da ya ga dama, zai dauki abinshi ya je yayi aiki da shi ba tare da wani fargaba ko wani sha'a ko tunanin wani zai iya zuwa ya ansa ba sakamakkon ka ga in mutum ko mai kudi shi ba sai ya tsaya ya kerawa ba, ya na da kudin da zai je kasuwa ya tsiya, ya zo ya zube kin ga amfani da su, toh amma ga matsayin muna, matsayin ka na nan bai karfe, ko ka kera a kurka na gida za ka tsaya za ka yi amfani da shi sosai, yan da ya kamata za ka yi duk wanni abu da kake so, ba tare da zuwa neman aro ko dauko ko daukan wannan hayan kayan aikin gona ba in ba ka da in ba ka da shi, ko haya ka je dauka yau in ka na da kudin hayan gobe in zakku, ba dole ba ne ku in za ka je ƙara hayan ka na da kudin toh amma ko in ka ƙera abunka ka ga ba ra ka rika zuwa haya ba, zaka rika amfani ne kawai

Abubuwan da a ke amfani da su a can ƙera kayakin aikin noma a gida a akwai abubuwa masu akwai abubuwa masu yawan gaske wadanda a ke amfani da su kamar su idan za ka rika hadda waƴennan kayan aikin noma a gida dole ka na, dole ka nemi kamar guduma za ka nemi guduma guduma, abu ne wanda ake amfani da shi wajen gyara bakin patanya ko patanya da a ke noma ko garma da ake buɗa da ita ko gurin hadda lauje tsannan mutum zai nema almakashi wanda a ke yankan karfe da shi wanda shi ne gurin yanka wannan karfe imma dashi ko ko patanya ko lauje shi wannan marmi abun mari wanda a ke washin abin washewan da a ke washe bakin patanya da shi ko garma shi ma, tsannan mutum a bar zai nema abunsa saƙa abun tsatsaƙawan da a ke tsatsaƙka wa ƙota da shi ƙota na wan ƙotan da a ke sa ma patanya ko a ke sama garma shi ma din, mutum dai zai yi nemi, dole mutum zai yi zai nemi shi ya ije sabida duk a na amfani dashi wajen gera waƴennan abubuwa na amfanin gona tsannan mutum tsannan mutum zai nemi a na amfani da gawayi ko icce wajen hurra wuta, in an hurra wuta, a sa wannan karfe na ruwan patanya in yayi ja yayi zafi sai a ciro shi a ƙoda wannan bakin ya buɗe ya yi karfi yanda za'a rika noma da shi shi ma garman a na ko a na sa shi a wuta yayi zafi yayi ja jajir sai a dauko shi a pasa bakin shi a inda za'a pera kayan hula toh ka ga gawayi ma ko icce ya na daya da ga cikin abunda za ka tana da wajen ƙera a waƴennan kaya yi ya ke yi da a ke ƙera su a gida, waɗan da a ke amfani da su a a gona dukka

A kayaki da a ka gera su a gida da na kanti a gaskiya banbancin shi ne za ka samu, za ka iya samu ma wanda a ka kera shi a gida wani ya fi na kanti inganci sakamaƙon wanni wanda a ka gera shi a gidan an fi tsayawa a gera shi yanda ya kamata da kwari da kwari sosai toh gaskiya wanni a kan samu, za ka ga mutum in zai gera ne a gida zai tsaya, ya gera sosai yanda ya kamata sosai in da ya kamata zai inganta a kayan shi sakamaƙon wanda a ka gera shi a kampani kuwa wani da a ka same shi su na da sauran lallacewa ko karyewa karyewa da sauransu, wani za ku gan kayan da a ka gera a kampani kantin tsayarwa kawai za ka ga wani kyalkyali ne kyakyali ne an yayi amiyir shi, an mai panti an mai panti yanda zai yi kyau, ya na kyalkyali ya na kyalkyali kuma a na gani kamar na samun, toh gaskiya a na samun wanda ya ke masu ƙwari a su kwantunan tsirin ba wa a tsamu ba ne, amma gaskiya am fu, na gida gaskiya wanda a ke gera a gida su kanfi na wanda a ke ferawa a kantunan sayarwa sayarwa kwali, umm kwari gurin gudanar da aikace aikace aikace a kan na guraren sayarwa sabida shi ka ga gurin sayarwa wanni zai dauka ne kawai zai je ya kai wani kampani a je a yi mishi ba dole ba ne kuma su tsaya su yi shi yadda ya kamata a kan yanda wanda a ka ƙera shi a gida za'a tsaya a yi shi a inganta shi a inganta shi sosai yanda yanda za'a tsaya a inganta shi yanda zai yi kwari sosai yanda zai yi kwari sosai a kan na

A a lokacin da amfanin gonan mu, amfanin gona basu yi ƴaƴa ba a lokacin da amfanin gonan mu ba su yi ƴaƴa ba a na zuwa roƙon ruwa in an tashi roƙon ruwa ana fita ne da safe a je, filin da ake sallan idi zaa je filin da ake sallah'n idi zaa yi salloli zaa je filin da ake sallan idi ne mutane sosai, zaa je wannan fili ga inda zaa je ayi, ayi salloli ayi salo, zaa yi salloli da niyan Allah ya kawo ruwan sama, wannan shukoki tayi ƴaƴa tayi ƴaƴa sosai zaa je toh, in aka je filin da ake sallan idi zaa sallah, za ayi sallah na rakaa biyu ne rakaa biyu zuwa dai abun da ya sawaka in a gurin wannan sallah kuma zaa rika adduƴoƴi zaa rika adduƴoƴi sosai na Allah ya ansa ko da ruwan sama wannan shukoki sai yayi ƴaƴa Allah ya sako da ruwan sama wannan sun ki suyi ƴaƴa ƴaƴin da in aka tashi kuma zaa gari gabakidaya zaa sanar kowa su fita bangaren angwa ne ko kauye ne kowa a kauyen su ne ko a angwan su ne za su fito su je wannan fili da ake sallan idi gudanar da wannan sallah da kaa bi zuwa hudu, sai kuma yin adduƴoƴi in Allah ya saukar da ruwan sama haka nan ko a masalatai da ake sallan angwa zaa wannan adduƴoƴi a roki Allah ya sauko da ruwan sama haka churchi churchi ma a churchi churchi ma su ma za su rika yin addua su ma da ka Allah ya sauko da wannan ruwan sama, dan shukoki su dan shukoki su samu ruwa su yi ƴaƴa sai ƴaƴan sosai kafun yanda ake roƙon ruwa kenan ire shukoki ma su yi ƴaƴa ba.

uhmmm ah ba haramun bane wani ya gudanar da roƙon Allah ya saukar da ruwan sama a cikin al'umma saboda ai abu ne ma da zai zama abu mai kyau ba haramun ba saboda in ana buƙatar ruwan sama in ana buƙatar ruwan sama shuka tayi girma tayi kyau kaga ai in ba ruwan dole ya kamata ace an roƙi ruwan to kagan ba haramun bane don mutum ya gudanar da roƙon Allah ya saukar da ruwa a cikin al'umma. Kuma ma in Allah ya saukar da wannan ruwa kaga ai duka al'umma ne zasu amfana gaba ɗaya in ruwan nan ya sauka ya sauka, shuka sukayi kyau amfanin gona ya nuna, kaga ko cirewa mutum yayi ya kai kasuwa ya siyar, wani yaje kasuwa ya siya yaje dashi gida ayi amfani dashi, to kaga ko a nan ya taimaki an taimaki juna kuma an samu za'a sami sauƙin rayuwa, sakamakon in ba wannan ruwa shukoki baza a riƙa shuka ba in ba ruwan ruwa ba wannan ruwa baza a ƙara shuka ba baza a riƙa shukoki ba da har zasuyi girma, suyi ƴaƴa a cire a riƙa amfani ana amfani da wa innan hatsi amfanin da aka cire ta fuskar wato ta fuskan abinci kamar su masara, dawa, shinkafa, gero, alkama tumatir, tattasai, albasa da sauran kayayyakin da ake shuka. Kaga duka abubuwa ne wanda basuyi saida se da se da ruwa, to kuma in ba ruwa baza su taɓa yi ba to kaga ai ba gaskiya ba haramun bane don mutum ya ya roƙi Allah ya kawo ruwan sama a cikin jama'a don mutum ya roƙi Allah ya kawo ruwan sama a cikin jama'a gaskiya ba haramun bane abu ne ma me kyau, saboda ruwan sama ai rahama ne. Idan ruwan sama ya sauka za'ayi shuka amfanin gona zasuyi kyau zasuyi kyau, za suyi zasu ƴaƴa sannan kuma ruwan ma za'a wadatu da ruwa. Rijiyoyi duk zasu tara ruwa rijiyoyi zasu ringa tattara ruwa sosai

umm ya halatta mata masu yin roƙo Allah ya kawo ruwa ai ba haramun bane tunda su ma mutane ne kamar kowa kaga to su ma zasu iya roƙon Allah ya kawo ruwa zasu iya yin wannan roƙo Allah ya kawo ru ruwa se dai su se dai su mata baza su fita da sunan zuwa kaman ko suje baza su fita zuwa kamar ko masallaci ko masallaci haka wai da sunan zasuje suyi zasu fita roƙon Allah ya kawo ruwa a'a su a gida zasu tsaya idan suka tsaya a gida a ɗakunan su a nan ne zasu tsaya suyi nasu shi roƙon Allah ya kawo Allah ya kawo ruwan ba sai sunje masallatai da ake salla hamsu salawatu ba ba sai sunje masal basai sunje massalatai ko coci-coci ba ba sai sunje masallatai ko coci-coci ba, zasu tsaya a nan a gidajensu suyi suyi roƙo suyi roƙon Allah ya kawo ruwa zasu zasu tsaya suyi wannan addu'o'i sosai cewa suyi addu'o'i sosai Allah ya kawo suyi addu'o'i sosai Allah ya suyi addu'o'i sosai Allah ya kawo ruwa ba sai sunje masallatai ba ko ko guraren ko wasu guraren ibada a gida ma zasu tsaya zasuyi addu'an Allah ya kawo ruwa. Kuma har ila yanzu ba su babu wani hujja ko dalili da aka da aka haramta na cewa mata kar su roƙa ruwa. um ya halatta su ma umm babu inda aka ce aka haramta cewa mata suyi kada suyi roƙon ruwa. Ya halatta mata suyi roƙon al suyi roƙon al ka Allah ya kawo ruwa tunda in sukayi roƙon Allah ya kawo ruwa kuma Allah ya amsa adduan su wannan ruwa ya sauka kaga ai abu ne wanda zai amfani mutanen gari da duniya ma baki ɗaya ta fuskan samin wannan ruwa ruwa sabidda ruwa ai abu ne da ake amfani dashi a koda yaushe kuma a ko ina ana amfani da ruwa to saukan ruwan sama ze sa ze sa ƙasa ze sa ƙasa za tayi taushi ruwa, rijiyoyi, ruwa zasu ƙaru bore hole bore hole ne duk ruwa zai ƙaru za'a samu amfanin gona duk zasu sassamu wannan ruwa kogi duk zasu cika da ruwa, wanda a nan ne akan samun ruwan da ake tacewa a rinka za'a tace shi ana sa chemical a riƙa sakoma al'umma ruwan fanfo suna yin amfani dashi kaga ba ya hallatta mamta suyi roƙon.

um ma'anar abubuwan da ake amfani dasu wajen kiran ruwan sama a gaskiya a al'ada um kowa da yanayin al'adansu kamar a gaskiya a al'adan musulunci kaga ma'anar abubuwan da ake amfani dasu a al'ada na musulunci shine ana ma'anarshi shine ana roƙon ubangijin da ya halicci kowa Allah da ya halicce mu ya halicce mu ya halicci sa sama da ƙasa, ya halicci duniya da itatuwa da duwatsu da komai da komai da ke cikin duniyar wato ma'anar addu'ar kiran ruwan sama kenan a gurin Allah, sannan kuma Allah ya tausaya ma mutanen Allah ya tausaya ma mutane ya kawo musu ɗauki na ruwa su na ruwa to shine gaskiya ma'anonin shi haka a addinin kiristanci ma akwai al'ada. A al'ada suma akwai al'adarsu wanda akwai ma'anonin abubuwansu da suke kiran ruwan sama dashi a al'adansu ko wani kuma ko wane yare su ma akwai, kamar hausa, yaroba igbo inyamuri inyamuri bazabarmanci fulatanci akwai yaruka da dama wanda kowane yare to zaka tadda akwai yanayin yanayin yadda suke yanayin yanayin akwai, ko wane yare akwai yanayin kiran nasu a al'adarsu ah nasu a nasu al'adan a nasu al'adan, zaka samu wani na wasu al'adan na wannan al'adan da wannan al'adan akwai ɗan akwai banbance-banbance abubuwa da dama, wannan al'adan da wannan al'adan akwai banbance-bancen abubuwa ko wanne akwai banbance-banbancen abubuwa ta fuskan abubuwa ko wanne akwai banbancin abubuwa ta fuskar abubuwa iri-iri da kowa ke da kowa keyi ta ɓangaren ta ɓangaren al'adansu ta ɓangaren al'adansu kuma kowa ta ɓangaren al'adansu sukeyin wannan kiran ruwan sama, hausawa zasuyi ta ɓangaren al'adansu, fulani zasuyi ta ɓangaren al'adansu, yarbawa ta ɓangaren al'ad al'adansu, inyamurai ta ɓangaren al'adansu ko wa inne ta ɓangaren al'adansu sukeyin nasu abun.

Ina mutuƙar jin daɗi sosan gaske mara misaltuwa, sa'adda aka ansa addu'an neman ruwan sama sama sa'adda aka ansa addu'an neman ruwan sama, ina jin daɗi sosan gaske ina jin daɗi sosai, daɗi mara misaltuwa sakamakon sakamakon ruwan sama ze sauka. Idan ruwan sama ya sauka amfanin idan ruwan sama ya sauka amfanin gona zasuyi kyau sosai, zasuyi zasuyi kyau, zasuyi ƴaƴa, zasuyi ƙarko, zasuyi ƴaƴa zasuyi kyau zasuyi ƴaƴa yanda ya kamata, a gaskiya inajin daɗi, daɗi mara misaltuwa, daɗi daɗi mara misaltuwa wanda bashi da adadi sosai, sabida jin daɗi na amfanin gona zasu samu ruwa, ruwa ze yawaita a a gonaki, za su samu ruwa amfanin gona yai kyau a samu amfanin gona mai kyau da kuma rijiyoyi rijiyoyi zasu samu ruwa suma sosai zasu cicciko da ruwa, mutane wanda basuda bore hole a gida kaga rijiyoyin su in an ansa in an ansa addu'an ruwa, ruwan sama ya saukko, kaga rijiyoyin su duk zasu rijiyoyin su rijiyoyin su duk zasu cika da zasu ciccika da ruwa rijiyoyi du zasu cika da ruwa, za'a daina wahalan fita waje zuwa wani guri samo ruwa, hakanan gona hakanan gona ruwa ze yalwata ko ina guri zai jijjiƙe, za'a samu sauƙi sosai, za'a samu sauƙi sosan gaske ta gurin ruwa, rijiyoyi zasu sassamu ruwa borehole-borehole duk zasu zamana koda yaushe akwai ruwa yana tsatsowa sabidda ruwan sama ya sauka ya jiƙa ƙasa sosan gaske. Haka masu noma waɗanda suke ba shukokin su ban ruwa kaga in ruwan sama ya sauka duk zasu dena ba zasuyi wannan ban ruwa ba, za su samu sauƙi. Wato gaskiya ina jin daɗi daɗi sosai daɗi sosai daɗi sosai daɗi mara misaltuwa a lokacin da aka amshi addu'an addu'an neman Allah yasa neman ruwa ya sauka, inajin daɗi sosai daɗi sosai nikeji, inayin murna inyi ina murna ina farin ciki sosai sosai a lokacin da aka a lokacin da aka anshi addu'an nan, a lokacin da aka anshi addu'an ruwa ya sauka, inajin daɗi daɗi sosai daɗi sosai nikeji a lokacin, daɗi mara misaltuwa, inyi murna inyi farin ciki sosan gaske.

Babban ƙalubalen da suke fuskanta shine suna fuskantan ƙalubale ta fuskan amfani da sakamakon a musamman mutanen karkara sabida yawanci zakaga karkara wani karkaran zaka tadda babu sabis (service) na network basa samun basa samun network ɗin da zasu riƙa sauraron wannan rediyo kuma yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta rashin wannan rashin wannan sabis din. Rashin wannan sabis ɗin yana ɗaya daga cikin babban ƙalubalen da babban ƙalubalen da suke da suke fuskanta. Yana daga cikin babban ƙalubalen da suke fuskanta wanda kuma wanda kuma rashin wannan network na suraron wannan rediyo yana kawo ƙalubale ta fuskan jin labaru ta fuskan jin labarun da suke kawo ci gaba a harkan a harkan noma a duniya gabaki ɗaya. Tunda yanzu rediyo abune wanda yake ana samun cigaba sosan gaske a ciki ta ɓangaren harkan noma ana samun bayanai sosai ta ɓangaren harkan noma wanda zakaga ana bayanai akan yanayin irin shuka da yanda zaka shuka shi da abubuwan da inka sama shukan naka zasuyi kyau zasuyi ƴaƴa da yanayin takin da ya kamata kayi amfani dashi da yanayin irin gun da yakamata ayi shukan ayi shuka da yanayin yanda ya kamata ayi shukan. Wato kaga rashin saurare rashin saurare da musamman mutanan karkara basa samu suyi na rashin network din da zasu saurara wannan abu a gaskiya babban ƙalubale ne wanda yake kawo yake kawo musu yake kawo naƙasu sosan gaske a cikin al'umma a cikin al'umma musamman a a cikin al'umman karkara basa samun wa'innan bayanai na ci gaba da na cigaba da ake yaɗa shi a kafafen rediyo. Sakamakon basu sa basa samun sauraron waɗannan abubuwa. Gaskiya ƙalubale ne wanda yake kawo masu naƙasu da rashin ci gaba a harkan noma sosai.

Gaskiya rediyo muhummancin rediyo ta ɓangaren nishaɗin manoma musamman a karkara shine abune me matuƙar muhimmanci wanda kuma abune wanda yake yana yana yana matuƙar nishaɗantar da manoma, ya ɗebe dama ɗebe ma manoma kewa musamman na karkara. Wanda wanda idan sun fita sunje gona wanda idan sunje gona suna wannan wanda idan sunje gona suna wannan aiki a gona zasu kunna rediyo in sun kunna rediyo zasu riƙa sauraran labaru suna suraron labarun duniya labarun duniya labaru da suran da shirye-shirye da gidajen rediyon rediyo sukeyi na nishaɗantarwa da faɗa da faɗakarwa kuma kaga suraron da sukeyi abune wanda yake yana ɗebe masu kewa na aikin da sukeyi a madadin a madadin suna karkara kuma ana ana noma musamman ko a gona haka in mutum yaje gona zakaga ya kunna rediyon shi yana aikin gona yana sauraro yana aikin gona yana sauraron labaru labaru da shirye-shirye da gidajen rediyo suke sawa na mawaƙan daure da mawaƙan gargajiya na da na da suke sassawa to duk abune wanda yana ɗebe ma manoma manoman karkara kewa da kuma da kuma nishaɗantar da manoman karkara. sannan kuma zasu nishaɗantu da amfanuwa ta ɓangaren jin wasu shirye-shire da akeyi akan harkan akan harkan noma yanda ake tafiyar da harkan noma yanda ake shuka wasu abubuwan da irin takin da yakamata a sa mashi da irin irin yanayin yanda gurin da ya kamata a shuka shi a kwari yaka za'a iya shukashi a kwari koko a damana da irin shukan da takeson ruwa sosai da wanda bata son ruwa zakaga duk akan samu a gidajen rediyo suna shirye-shirye na faɗakar da manoma duka zaka anayin su a gidajen rediyo. To kaga wa'innan duk manoma na karkara zasu amfana za kuma su nishaɗantu da faɗakantuwa ta fuskan ire-iren wa'innan shirye-shirye da akeyi da kuma ɗebe masu kewa sosai.

Mutanen Najeriya na yankin karkara suna amfani da rediyo ta fuskan musamman ci gaba ta fuskan ci gaba ta ɓangaren tallata kayan noman su da da ta fuskan tallata kayan noman su da wasu abubuwan harkokin noma noma da harkokin noma. Sannan suna amfani da rediyo wajen isar da suna amfani da rediyo wajen isar da saƙonni suna amfani da rediyo wajen isar da saƙonni ga manoma da al'umma na musamman na yankin karkara. na yankin karkara. Kaman ta fuskan sanar da al'umma wasu muhimman abubuwa mu sanar da al'umma muhimman muhimman abubuwa ta fuskan ta fuskan noma ta fuskan ci gaban noma da inganta harkan noma duka suna amfani da rediyo ta fita fuskan irin waɗannan abubuwa kuma abune wanda yake na cigaba ta yanda wanda baida sauraron wanda baisan wani abuba to in yaji yana sauraran rediyo zai saurara zaiji yana kuma za kuma suji abubuwan da zasu ƙaru wajen zamanantar da harkan noma harkan noman su noma da harkan noma dan inganta harkan noman nasu da zamanantar da shi sannan amfani da rediyo ta fuskan sanar da al'umman karkara wasu kaman taruka taruka in sunaso zasuyi wani taro in za'ayi wani taro za'a sanar a gidajen rediyo za'a sanar a gidajen rediyo zasu ji zakuma su halarci guraran wa'innan taro da sukaji sanarwa to gaskiya sauraron rediyo ga mutanen karkara abune mai matukar mahimmanci. Abune kuma wanda yake zai sanya masu cigaba da ci gaba zai kawo masu ci gaba da wayewa da wayewa ta ɓangarori daban-daban daban-daban a harkan rayuwa na yau da kullum da harkan noman su da suke gudanar wa a yankunan

Ana samun ci gaba sosai a fuskan tattaunawa a rediyo dan ci gaban manoma a Nageriya a yankin karkara a Nageriya. Ana samun ci gaba ta fuskan wayar da kan mutanen karkara wajen yin aikin gona sosai ta fuskan kula da da shukokin su da samun tsaruka ta yadda zasuyi shuka zasuyi shuka da kula dashi da kula dashi. a tattaunawa da akeyi a gidajen rediyo akan harkan cigaban noma a yankin karkara a Nageriya abune wanda yake mai matuƙar mahimmanci kuma abune wanda yake taimakon al'umman karkara karkara wajen faɗakar dasu wajen faɗakar dasu da kuma da kuma wajen faɗakar dasu da basu gudummawa ta fuskar yanda zasu riƙa aiwatar da harkan noman su dan na harkan noma dan samun ingantacciyan dan shukan su ta inganta ta samar da ingantaccen ƙwayoyi. Ana tattaunawa ta fuskan wayar musu wayar da kai da faɗakar dasu kamar yanda zasu zasu shuka tundaga samun iri mai kyau wanda ya kamata su shuka wanda ya kamata a shuka samun inganta yanayin sa taki da yanayin yanda ake kulada ake kula dashi yanda ake kula da wannan shukoki da yanayin yanda irin takin da ya kamata a sa mata da irin takin da bai kamata a sa mata ba duka ana faɗakar da manoma a wannan a tattaunawa a gidajen rediyo kaga abune wanda inba a irin nan ba babu yanda za'ayi su su sani su fahimta to amma a irin wannan tattaunawa ne ake faɗakar dasu ake fahimtar dasu dan su gane yanda ake gudanar da aikin gona da amfanin gona su dan a samu amfanin gona ingantance.

Gasa gasa dankalin turawa yana shafan lafiyan yana shafan lafiyan dankalin turawa turawa so turawa sabidda shi ba'a gasa shi in aka in aka ce za'a gasa shi ba zai taɓa yiwuwa bazai taɓa yin yanda ya kamata ba ko ance za'a gasa shi zai zamana ya ƙone ne ya tattaɓe ya tattaɓe ya taɓe haka tafasa shi ma haka tafasa shi ma yana shafar lafiyar shi sabidda gaskiya yawanci amma kuma in an tafasa shi in an fere shi an fere shi an zubashi a ruwa an tafasa shi zai dahu zai zai dahu zai dahu ba zai haifar da wani matsala ba. Hakanan in aka fere shi aka soya shima bazai haifar da matsala ba. bazai haifar da matsala ba za'a ci shi za'a ci soyayyen shi hakanan tafasawa akan in za'ayi girki a sa shi a shinkafa in za'ayi girki a sa shi a shinkafa ba'a sashi a sa shi a dinga tafasa shi a dinga tafasa shi. in aka sa shi ana tafasa shi gaskiya yakan iya damewa. Abune shi wanda baya cika son wuta sosai wai a sashi a dinga tafasa shi a cikin ruwa. Gaskiya a ruwan zafi gaskiya zai bashi matsala saidai in za'ayi girki in ansa girki girki na gab da dahuwa kaman shinkafa yana gab da dahuwa irin ta sai a ɗibe shi sai a zuba sabida shi ba abune wanda yake yake yake in ka cika tafasa shi a cikin ruwa zai dame zai dame ya haɗe. Hakanan gasa shi ma na zai yana zai bashi matsala dan in yaji wuta sosai zai zamana kawai ya ƙone ne ya daddame gaskiya to gasa shi zai iya zai bashi matsala sosai.

um shi dankalin turawa shi dankalin turawa abune wanda yake yana ƙara lafiya a jiki to amma kuma abune wanda ba kowa ke ba kowa ke amfani da shiba saka makon abune wanda yake ba kowa ne yakan iya siyan shi yariƙa amfani dashi ba wala alla ƙila sabida yanayin tsadan shine yanda tsada gaskiya sosai abinci ne abune shi wanda yake bawai ana yi ana sa ana dafashi ne me yawa wai dan aciki a ƙoshiba a'a abune wanda yake akan to ya akan sau ya shine asha kaman da tea haka da safe ko kuma aɗan ayanka ayan yan kashi asashi acikin abinci kaman shinkafa shinkafa haka ko taliya se a yai yanka asa aciki to shi ba abune wanda yake abune ba abune wanda ake siyanshi a akan siyanshi wai aci a riƙa ne shi irin aci shi dayawa kaman kag bakaman irin dankaliba wanda dankali kaga za a iya za a sashi a dafashi aci to shi gaskiya dankalin turawa ba'a, ba a mishi irin wannan ba kuma kowane ma ze iya siyan maka dankalin turawa me yawa ba me yawa me yawaba ya ijjiye maka shi ba sabidda yanayin ko ka siyeshi ma me yawa ka ijjiye ze iya lala cewa gaskiya kuma abin dayake duk yana ƙara lafiya ajikin ajikin mutun ajikin mutun sosai yana ƙara lafiya ajikin mutun to amma kuma amma kuma mutane gaskiya ba a cika mutane basa amfani da shi sosai basa amfani dashi sosai gaskiya mutane yakamata kuma su ruƙa amfani dashi sabida yana ƙara lafiya ajiki

um gaskiya cinye fatar dankalin turawa ba a cin shi ba acin fatan dankalin turawa sabi da ze iya yana haifar da cututtuka iri iri gaskiya mutun mutane mutun baya ba acin fatan dan kalin turawa shi se dai ko soyashi za ayi se an hakan akana fele fatan shine sannan se a soya hakama in za a sashi acikin abinci ne adafa se an fere ɓayo bayan sannan ake sashi acikin wannan abinci um sabida fatan bayan shi yana yi har ya farma tin da cututtuka ajiki iri iri wanda cututtuka iri iri ajiki wanda gaskiya ni tinda nake ma ban taɓa ganin wanda ban taɓa ganin inda aka ci fatan dankalin turawa ba ban taɓa ganin mutane mutun na cin fatan dankalin turawa ba gaskiya ƙwarai ba acinshi sabidda hai far da cuta cuta me matiƙar illa ajikin mutun wanda ze iya yi to shi yasa ba acinshi da wannan fatan ferewa akeyi in an fere shi se a soya ko a sashi acikin abinci kaman shinkafa ko ko taliya gaskiay ba a cin fatan bayan gaskiya ban taɓa ganin ma inda mutun yake cin fatan bayanba dan ko ko awaki haka ma inka kafere ka fere ɓawon dankalin turawa kabasu zaka ga awaki bama sa ko awaki basa wani basa cin shi to haka ko awaki zakagama basa cinshi to bare ma mutun yana haifar da cututtuka sosai yakamata mutane su guji cin shi ko amfani dashi basaci gaskiya ba a cin

Shi tafasa tafasa dan kalin turawa yanada yana tasiri wajan wajan kashe dukkanin wasu ƙwayoyin cututtuka dake tattare ajikin wannan dankalin turawa sabidda zafin wuta wannan zafin zafin wutan da aka sama wannan ruwa yake tafasa aka saka wannan dan kalin turawa yake tafasa aciki to zafin shi wannan ruwan tafasan da yakeyi zafinshi idan yashiga jikinshi to shine dik se yake kashe yana tasiri wajan kashe dukkan wasu ƙwayoyin cuta dake jikin wannan dankalin ze zamana duk yakashe duk wani ƙwayan cutan cuta dake ɗauke a jikin wannan dankalin turawa hakanan soya dankalin turawa shima yanada tasiri wajan kashe dukkanin wasu ƙwayoyin cututtuka da ze zamana yana tattare acikin wannan dankalin turawa fulawa ajikinshi to wannan soyashin da akayi zafin wannan wannan zafin man da ze shiga jikinshi ze soyashi to dukkani wani ƙwayan cuta da ke jikinshi duk ze zamana ya mutu sabida ba ma dankalin turawaba duk wani abu ko ruwa ne, aka tafasashi duk kannin wani ƙwayoyin cututtuka dake jikin wannan dake cikin ruwannan duk zasu fita to hakanan in wani abune za a dafa in aka sashi a ruwan nan ana tafasashi dukkanin wani ƙwayoyin cuta dake jikin duk ze zaman duk ze kashe su to kaman hakane tafasa dan kalin turawa yana kashe dukkanin wani ƙwayoyin cuta? yake ɗauke ajikin wannan dankalin ajikin wannan dankalin turawa hakama soyashi soyashima wannan zafin man suyan dake ze shiga jikinshi ana soya shima yana kashe dukkani wani ƙwayan cuta dake cikin wannan dankalin turawa

Ahh gaskiya gaskiya matakan itade da zai iya habɓaka kwayoyin halitta na dankalin turawa a jikin dan adam shine akwai rashin rashin ganin cin wannan dankalin turawa wanda yake ko ya ya zamana kila ya ruɓe ko ya lalace ko irin bai nuna yayi ba sai kazo ka dauke shi kayi amfani da shi toh duk yana yana tasiri ko amfani wajen haɓɓaka kwayoyin cuta a jikin dan adam kaga dankalin turawa kamata yayi ace don gujewa irin haɓɓaka wannan abu idan kazo zaka yi amfani da shi ka rinka dubawa shin kwari basu ci shi ba be ruɓe ba babu wani matsala a jikin shi babu wani matsala a jikin shi to zai taimaka maka wajen baka kariya da kamuwa da wannan wa’innan kwayan cututtuka ahh cututtuka amma matuƙar ba haka ba ana a’ah da kazo kila wani ya ta yadda ya fara rubewa ya lalace ko wani kwari sun shiga sunci duk kazo kawai a’ah baka duba ba kawai ka abunnan abunnan dinshi kayi amfani da shi a haka ka ci ya shiga jikin ka to gaskiya yana tasiri wajen duk yana tasiri wajen sanya wannan cututtuka wajen sanya cututtuka a jiki a jiki ya kamata mu bi matakakai akwai hanyan da za mu bi don mu kare kanmu daga gudun gudun tasirin shi wajen shiga ciki shine mu rinka tsayawa muna kula shin me kyau ne me mu samu me kyau wanda yake be lalace ba kuma be ruɓe ba da sauran su mu rinka amfani da shi

Rashin adana dankalin da ba dedaiba ze iya haifar da waɗannan ƙwayoyin cututtuka kusan gaske. Kaman rashin adana dankalin da ba dedaiba, karshi haɗa da dankalin da ba dedaiba kaman ijji yashi inda ijjiyeshi inda ɓera ze zo yaci. Kaga in ɓera yazo ya sanya bakinshi aciki, yazo ko ya hau kai, ze hau kai zeyi kashi kila ma duk ze saki kashi akai. Kaga duk ze rona, ze ya kamu da wasu ƙwayoyin cututtuka ko ƙurage da ƙwari. Haka zasu zo su rika hawa kanshi. To kaga anan an adana shi ba dedaiba, sanadin adanashi ba dedaiba shi yasa waɗannan ƙwari sukazo suka hau kanshi. Shi yasa waɗannan ƙwari zasu zo duk su zo su ciccishi su shiga cikinshi duk su lalatashi. Ha kuma za aje gurin amfani dashi kuma za a fere a soya ko a dafa duk da dai duk kaga ze zamana za a iya kamuwa da cuta da cututtuka tattare dashi. Sannan sannan ijjiyeshi inda a gurin da babu buhu a gurin da babu tsafta, domin a cikin bola ko gun da yake kila irin ruwan ƙwatami haka yana bita, gan gurin ko dai wani abu makan mantan. Irin wannan duk yana iya haifar da ƙara waɗannan matsala gurin kamuwa da dankali, gurin inda dankalin nan ze kamu da waɗannan ƙwayoyin cututtuka. Gaskiya ya kamata a kula a kula sosai wajen adana shi, wajen adanashi, so san gaske a adana shi a guri mai kyau mai tsafta inda ƙwari ba zasu ci ba bazasu lalatashi ba, ba zasu lalata shi ba.

Gaskiya rashin magani kashe ƙwayoyin rashin maganin kashe ƙwari na roba wanda ke kashe ƙwari ƙwari da suke haifar da cututtuka a acikin dan kalin turawa yana daga yana daga irin gurun yanda mutun ke kula dashi indai mutun ze tsaya ya kula dashi sausai yanda yakamata yasamu wannan maganin ƙwari yazo ya riƙa yasa mishi yariƙa sama wannan dankalin turawa ya riƙa sa mishi akai akai alokacin da aka shukashi in ya fara girma ne azo asa mashi in yayi dan girma azo asamishi dan dan gudun kada wayannan ƙwari suzo su zo so su shigarda wayannan ƙwayoyin cututtuka gaskiya rashin amfani dashi yana tasiri sausai wajan rashin amfani da wannan magani na ƙofa yana tasiri sausai wajan bewa ƙwari daman wajan baiwa ƙwari daman shigar da ƙwayoyin cututtuka ƙwayoyin cututtuka cikin dankalin turawa cikin dankalin turawa um yakamata mutane suyi daure suƙa amfani da wayannan nau in nau in maganin ƙwari na roba wajan wajan magance wajan magance cututtuka wanda ƙwari ke ɗaukowa suzo susa acikin wanan dan kali turawa in ƙwari suka shigeshi zakaga yai wani baki aciki duk zaka ga yai wani baki baki duk rashi amfani da wannan maganin ƙwari ne in kana amfani da wannan maganin ƙwari gaskiya ze yi maka magani waja kayo mura irin wayannan cucutuka da suke dazasu shiga jikin wannan dankalin turawa.

Manoman dankalin turawa suna fuskantan kalubalai kalubalai sosai ta wajen ta bangaren kula da ta ta bangaren kula da kwari da suke cin musu wannan dankali ahh.. akwai kwari da dama wanda zasu shiga cikin wannan dankali wani ba ma tare da ka sani ba kananun, tunda kananun kwari ne kananun kwari ne zasu shiga cikin wannan zasu shiga cikin wannan dankalin a kasa su rinka cin shi ba tare da ka sani ba zasu zama na zaka ga duk zasu cinye wammam dankali za su cinye wannan dankali su lalata shi zaka ga duk yayi wani sun Inda suke cin shi zaiyi wani zaiyi wani zaka ga gun wani ko da sun huda cikin wannan dankali sun shiga duk sun ciccinye cikin shi duk sun ciccinye cikin shi haka wannan kwari suke yi ma wannan to dai gaskiya ana suna fuskantan ƙalubalai sosai a ɓangaren ta ɓangaren inda kwari suke cinye wannan dankalin turawa haka ta ɓangaren cututtuka haka ta ɓangaren cututtuka akwai cututtuka da suke illata wannan dankalin turawa sosai akwai cututtuka da suke illata shi sosai wanda suna hana shi ya sake jiki yayi yaya mai yawa suna kuma hana shi yayi saki jiki yayi yayi ɗa yayi ya'ya masu masu girma ma toh duk wannan cututtuka shima ana fuskantar irin wannan ƙalubalai na cututtukan da suke hana dankalin turawa ya saki jiki yayi ya'yan yayi ya'ya yayi manyan ya'ya toh sakamakon wannan cuta sai kaga duk yaki yawan ya'ya yaki yin ya'ya da yawa yayan ma kuma basu basu girma ba kawai dai yakamata toh ace duk manoman dankalin turawa su rinka yin kokari ne wajen wajen kula da sanya ma wadannan kwari magunguna don gujewa cin wannan dankalin.

A gaskiya a iya nazarin da nayi shine, ah abincin hawainiya yana amfani sosai wajan kash wajan kashe wajan kasha ƙwari a gonakin najeriya yana da kyau sosai yana kuma da yana tasiri wajan kashe ƙwari a gonakin najeriya, kuma ba wani abu ne ke sashi yake tasiri ba shi ne sabida kyan shi kyan shi ne kyan shi wajan kyan shi ne ze sa yayi tasiri sabida yana yana da kyau sosai an ingantashi an ingantashi da magungunan da suke kashe da suke kashe ƙwarin toh shi yasa ze yake da inganci wajan yake da tasiri wajan kashe wajan kashe wa'innan wajan kashe ƙwa ah gonakin mu na na najeriya yana shi yasa yake da tasiri sosai wajan kashe ƙwari a gona kin mu na najeriya toh kuma ya kamata duk ma noma a najeriya suyi kokari su riƙa amfani da wannan garin hawainiya sabida tasirin da yake dashi wajan kashe ƙwari kaga kuma da ma nan suna ah barna tadda suna ɓarna tarda amfani a gonaki sosai se za kaga ayi shuka sai shuka ya fara hutowa zasu shiga su ɓata shi su lalata shi su cinye shi su cinye shi ko su dashi toh gaskiya wanan garin hawainiya yana da tasiri sosai wajan yana taimako wajan kashe ƙwari a gonakinmu na najeriya toh ba komin komi ne ze sa yayi tasiri ba se ingantashi da akayi wajan yin shi wajan yin shi an inganta shi da magungunan da suka dace wanda yake kashe ƙwari nan da nan shi yasa yake da matuƙar tasiri ah gonakin mu na najeriya wajan kashe ƙwari nan da nan toh ya kamata manoma na najeriya su riƙa amfani da shi sosai tinda yana da tasiri wajan kashe ƙwari a gonakin mu na najeriya.

ah nau'ikan gonakin da aka pi samun garin wahainiya a najeriya shibe shine akwai akwai kaman irin ah padama haka inda yake pada kaman padama haka ana samun wannan inda yake padama haka ana samun wadannan garin wahainiya sosai a wannan cikin gona kin sannan a irin inda yake kaman gurin akwai cinkuru haka ko akwai yawan akwai bishiyoyi a cikin wannan inda yake akwai bishiyoyi a cikin wannan gonaki shima ana yawan samun wannan garin wahainiya a cikin wannan guri haka nan akwai gonan da gonan da yake tana yawan ciyawa tana yawan tara ciyawa a cikin wannan gona wanda zaka ga kila in anyi noma nan da nan kaga ciyawa ya fito nan da nan da anyi noma kaga ciyawa ya fito yayi sunkuru toh shima shima a cikin wannan guri ah ana samun wannan garin wahainiya a cikin wannan wannan guri da dai makamantan su. Akwai gurare daban-daban wanda a najeriya wanda duk ake samun wannan guri a gidaje akwai gidajan akwai gidaje na kuma sai da magunguna na ƙwari inda ake samun wannan garin wahainiya sosai kaman shagungunan masu sai da kayayyakin maganin ƙwari na aikin gona duk ana samun su a wa'innan gurare duk in kaje nan zaka samu wannan gari na maganin wahainiya a irin kantina gasu nan da dama waɗanda suke siyar da wannan garin wahainiya a najeriya.

ah akwai ƙwari da dama waɗanda hawainiya ke cinyewa a gona iri-iri akwai su gasunan kamar irin su kaga kaman tururuwa, tururuwa ma tana zama a gona tana zama a gona tana kuma cin kayan gona sosai ita ma ah ƙwarin tururuwa kwaro ƙwari ne ƙwaro ne da zaka gansu sukan haɗa sukan taru da yawa a guri zaka gansu a gonaki sannan wannan toh hawainiya tana cinye shi akwai kaman gara ma gara ma sukan yana zama shima a shima gara hawainiya tana cinye shi a ah wannan sannan akwai akwai akwai gara, akwai wasu sauran ƙwari da dama wanda duk suke suke cinye wannan wanda wannan hawainiya take cinye su a gonaki musamman a karkara musamman a karkara akwai wasu ƙwari ma wanda ake cema ƙwarƙwaasa suma duka duk tana cinye su a wadannan wannan hawainiya duk tana cinye wadannan duk tana cinye wadannan wadannan ƙwari da suke zama a gonaki na karkara ah da dai sauran ƙwarirrika iri-iri ga sunan wadanda duk wannan hawainiya tana cinye su tana cinye su sannan sauna shiga ampa kaman tumatir akwai kaman tumatir wanda wannan ƙwari suna cinye shi da irin su shukan gauta haka shukan kanka shukan kankana haka duka wannan duka wannan ƙwari suna cinyeshi kuma hawainiya tana cinye duk irin wadannan shuke-shuke da su irin su tattasai da masara ma duk tana musu.